Bea yi yɛ filling station, maamefoɔ mmienu ne nkwadaa mmiɛnsa bi gyina kwan ho. Maamefoɔ no kuta bag. Ɛhyɛn a n'ahosuo yɛ ahaban mono esi wɔn akyi. ɛhyɛn foforɔ bia ɛyɛ fitaa nso si wɔn akyi.

Agya atɔ dan bi mu a ahye dan no nyinaa ɛne nhyɛn ahodoɔ bebree. Agya no adum deɛ, nanso nnipa gyinagyina kwan ho a wɔreyɛ deɛ asi no.

Waakye gu plɛte mu. Waakye yɛ aduane a wɔde ɛmo ne beans anoa. Kosua baako da nkyɛn, kɔkɔɔ mmeɛnsa gu nkyɛn, nam baako da so, macaroni ne salad ne gyeene nso gu so.

Adwumayɛfoɔ nson bi agyina dan bi so. Wɔn mu bi hyehyɛ ɛkyɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban. Ɛkyɛ no ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Wɔrebɛbɔ solar panel wɔ dan bi so.

Nkwadaa nnan bi ɛresa nsu efi esubɔnten bi mu. Nkwadaa no baako ɛhyɛ kyɛ, baako hyɛ atare soro a ɛyɛ bruu, baako n'atareɛ n'ahosu yɛ akokɔsradeɛ ɛna baako koto hɔ.

Maame paninmu bi rekye adeɛ. Kyɛnsee si coal pot so. Nnuane no a ɔrekye no egu ebi gu pleet mu si bikiti fitaa so. Bokiti ketewa bi nso si bokiti fitaa no nkyɛn. Maame no bɔ duku.

Nnipa bebree ahyia a wɔresa nsuo. Bokiti ne bowls ahodoɔ bebree sisi wɔn anim. Maamefoɔ wɔ mu, papafoɔ wɔ mu, ɛna nkwadaa nso wɔ mu. Ɛhyɛn kakraka bi a nsuo gu mu si wɔn akyi.

Maamfoɔ nnwɔtwe bi gyina hɔ a wɔasosɔ wɔn nsam, a wɔapagya wɔn nsa kɔ soro. Wɔn nyinaa yɛ Abibifoɔ, wɔn nyinaa hyɛ ataade penke, ɛna wɔn mu dodoɔ no ara de ɛtam blue abɔ mu. Maamefoɔ yi nso hyɛ kɔnmuadeɛ.

Ahyɛn mmienu bi anya nkwanhyia wɔ kaa kwan so. Hyɛn ahodoɔ redi akɔneaba wɔ saa kaa kwan no so. Polisini bi gyina hɔ a ɔrehwɛ ahyɛn mmienu a wɔanya nkwanhyia no. Aborosan bebree sisi wɔn akyi.

Wei yɛ Nkramofoɔ asɔredan kɛseɛ bi. Nkramofoɔ bebree gyina hɔ. Wɔhyɛ ntadeɛ fɛfɛɛfɛ, ɛna wɔn mu bi hyehyɛ ɛkyɛ. Ɛhyɛn mmeɛnsa bi si asɔredan no anim.

Binom ɛnenamnwura mu ɛrekɔ beebi, ɛbinom bobɔ wɔn baage wɔ wɔn akyi na ɛbinom nso akuta wɔn baage wɔ hɔn nsam. Nnipa bebree agu wɔn akyi. Nnua bebree asisi hɔ.

Gyatakuo bi akyere nwura mu nantwie ɛwɔ kwaeɛ mu, nwura mu nantwie no ɛyɛ tuntum. Gyatakuo no ɛrebɛwe nwura mu no. nwura mu nantwi bi nso ɛwɔ akyi a wɔredidi. Baako edi gyata barima akyi.

Buroni akwadaa bi redi agorɔ. Ɔde label ahyehyɛ train ne hyɛn ahodoɔ bebree. Wasan nso ahyehyɛ adwumayɛfoɔ wɔ hyɛn no nkyɛn. Kɛntɛn bi a nneɛma gu mu si n'akyi. Akwadaa no ani agye.

Nnipadɔm bi ɛreyɛ ɔyɛkyerɛ, wɔn ani abere pa ara. Wɔn mu bi ɛhyɛ ataare tuntum ne ɛkyɛ kɔkɔɔ. Wɔkitakita nnua a yɛatwerɛtwerɛ nsɛm ɛwɔ so. Wɔn mu nso hyehyɛ ahwehwɛniwa.

Beaeɛ yi yɛ afiase. Wɔn a wɔda afiase noreprapra wɔn dan mu. Wɔhyehyɛ ntaare a ɛyɛ borɔdoma. Afiasehwefoɔ bi nam kwan so rekɔ baabi. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntaare tuntum, na wɔhyehyɛ kyɛ.

Abaayewa bi te abronsan bi mu a ɔreyɛ adwuma. Ɔjhyɛ ataare tuntum na ɔba watch. Ɔte akonnwa bi mu na pono fitaa bi si n'anim. Laptop bi si ɛpono no so a ɔde reyɛ adwuma.

Adwumayɛfoɔ mmienu bi asɔ afidie bi mu a wɔreyɛ ho adwuma. Baako hyɛ ahwehwɛniwa. Wɔhyehyɛ kyɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban. Baako yɛ buroni na baako yɛ bibini. Adwumayɛfoɔ no bi nso gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban.

Beaeɛ yi yɛ asɛnnibea dan mu. Ɔtɛmmuafoɔ no te akonnwa mu. Frankaa si n'akyi. Mmaranimni baa bi ne nkurɔfoɔ bi rekasa. Ɔhyɛ coat. Mmɔfra bi nso te akonnwa mu a ɔpono si wɔ anim. Ɔpono no no, nkrataa gugu so.

Aborɔfo bi ɛreyɛ adwuma. Wɔn mu mmienu ɛtete hɔ ɛretweɛn wɔn. Na wɔn a wɔtete hɔ ɛretweɛn wɔn no, baako yɛ ɔbaa, ɛna baako yɛ barima. Ɔbaa no yɛ kramoni. Papa bi gyina wɔn akyi a ɔrehwɛ wɔn, ɔhyɛ ataareɛ tuntum. Wheelchair bi nso si saa papa no akyi.

Ɔsono bi nam kwaeɛ mu, na Aborɔfo ɛte hyɛn mu a wɔrehwɛ ɔsono no. Ɔsono foforo bi ɛnam hyɛn no akyi na nnua bebree ɛwɔ hyɛn no akyi. Aborɔfoɔ no bi ɛhyɛ ahwehwɛniwa.

Papa bi te gallon so a ɔreyɛ adwuma, okita afidie, ɔbɔ baage wɔ n’akyi. Ɔde solar panrls ne batteries ahofoɔ asisi bɛnkye so. Ɔde ahoma aso battery baako mu na ɔde ahyɛ solar panel no mu. Wɔahyehyɛ nneɛma bi a wɔretɔn ɛwɔ pono bi so ɛwɔ papa no akyi.

Nkwadaa anan bi adi ɔmo wɔ kyɛnsee mu awie. Wɔn ani agye yie pa ara. Wɔyɛ mmaa. Baako de ne nsa ato n'ano so. Ɔhyɛ atareɛ blue. Mmienu resere. Baako, wɔn mu baako bɔ duku na ɔhyɛ asomadeɛ.

Wɔahyehyɛ mpaboa ahodoɔ bebree si baabi. Beaeɛ hɔnom no yɛ dwam. Wɔabobɔbobɔ napkins wɔ mpaboa yi nkyɛn. Kyiniiɛ bi a ɛyɛ akokɔ sradeɛ si akyire hɔ a wɔahyehyɛ mpaboa wɔ so.

Ɛdan bi adwiri agu fam. Nnua bebree a ɛmu abubu gu fam hɔ, dua bi si saa dan no akyi. Adan bi nso sisi nohoa wɔ akyire. Baako ho yɛ fitaa, ɛna kube dua tententen bi si n'akyi.

Maame bronin bi ɛgyina dan bi nkyɛn, nɛ ɔhyɛ ataade fitaa ɛna ahwehwɛniwa. Nkwadaa nnum bi asosɔsosɔ ne mu, ɛna baako bi agyina nkyɛn. Nkwadaa no nyinaa yɛ abibifoɔ. Nkwadaa no a wɔasosɔ bronin no mu no yɛ mmaa, ɛna deɛ ɔgyina nkyɛn no yɛ barima.

Wei yɛ dan a yɛaseisie mu kamakama. Nkonnwa mmiɛnsa si mu, pono ahodoɔ mmiɛnsa nso sisi mu, nkanea sisi pono no mmienu so, na nwoma wɔ baako so. Mfonini ahodoɔ ɛbobɔ ban ne ho.

Adwumayɛfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ dan bi mu. Atwedeɛ kɔkɔɔ bi si hɔ. Atwedeɛ kɔkɔɔ baako bi nso twene container. Adwumayɛfoɔ no bi hyehyɛ kyɛ. Mmienu bi rekasa, baako yɛ buroni, ɔhyɛ ahwehwɛniwa.

Mmayewa mmienu bi gyina edwa mu. Wɔhyehyɛ duku tuntum. Baako hyɛ ataadeɛ tuntum, na baako hyɛ ataadeɛ blue. Yɛahyehyɛ atɔsodeɛ ahodoɔ bebree wɔ wɔn ɛkyi. Ebi gugu kɛnten mu ɛna ebi nso gu bowl mu.

Abaayewa fɛfɛɛfɛ bi te akonwa kɔkɔɔ so ɛwɔ dwom. Atɔsodeɛ egu nkɛnten ne bowls mu esisi n'akyi ne ne nkyɛn. Atɔsodeɛ no ntos ka ho, carrot, mɛko ɛne abrɔbɛ nyinaa keka ho. Abaayewa no hyɛ ataadeɛ blue.

Abrɔfo bi reyɛ ɔyɛkyerɛ. Barima baako bi gyina hɔ a ɔkuta kasamuu a ɔkasa fa mu. Maame bi gyina saa barima no ɛkyi a ɔhyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ ahaban mono. Nkorɔfoɔ na ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ no, ebinom kutakuta nnua a w'atwerɛtwerɛ nnoɔma wɔ so.

Maame bronin bi ɛte sukuu dan mu. Ne baage ɛda pono so wɔ n’anim, krataa so da ne baage ne so. Sukuu nkwadaa na ɛwɔ suku ne mu yɛ abibifoɔ, wɔhyehyɛ afie ntaadeɛ, blackboard ɛbɔ ban ne ho wɔ wɔn akyi.

Nkorɔfoɔ bi ɛreyɛ ahwɛgorɔ, akwadaa baako gyina hɔ a ɔhyɛ singlet fitaa. Maame bi a ɔhyɛ atare kɔkɔɔ agyina akwadaa no akyi, papafoɔ mmiɛnsa no nso agyina akwadaa no anim a wɔrehwɛ no. papa bi gyina fam, ɔne wɔn ɛrekasa.

Beaeɛ yi yɛ dwom. Nkorɔfoɔ de wɔn nnoɔma wɔtɔn ɛgu ɛpono so. Kɔkɔɔ gu hɔ, mɛko gu hɔ, gyeene nso gu hɔ. Nkorɔfoɔ nso eedi akɔniaba wɔ kwan no so. Aboronsan bi nso si akyire hɔ.

Mmaa me mmarima bi nam kwan bi so wɔ kurom. Wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ wɔ saa kwan no so. Wɔn mu bi kita nnua ne frankaa a wɔatwerɛ nneɛma wɔ so. Adan wɔ kwan no so. Baabi a wɔaduru ni, trafic light nso si hɔ.

Adwumayɛfoɔ bi reyɛ adwuma. Wɔn mu mmienu retwa pipe bi. Wɔhyehyɛ gloves ne nkataanim. Baako nso gyina wɔn nkyɛn a ɔno nso hyɛ gloves ne nkataanim, ɔsan nso hyɛ ahwehwɛniwa. Adwumayɛfoɔ binom nso gyina akyire a wɔreyɛ adwuma wɔ pipe no ho.

Nkorɔfoɔ bi gyina po ano, wɔn mu dodoɔ no ara ɛyɛ mmaa. Wɔbobɔ nduku, ɛna wɔhyehyɛ ntaareɛ a ɛnni nsa. Nam bebree agugu bowls ahodoɔ mu. Nsihyɛn baako bi si nkyɛn. Dan bi nso si wɔn akyi.

Maame tuntum bi gyina baabi. Ɔhyɛ kyɛ na wahy wasi kahyire. Ɔso nneɛma wɔ ne tiri so. Ɔkita kɛntɛn a nneɛma wɔ mu a ɔretɔn. Maame no hyɛ atare penke Dua bi si n'akyi.

Asono bebree redidi wɔ nwuram. Asubɔnten bi da hɔ. Nnua bebree sisi wɔn akyi. Ɛhyɛn fitaa bi si hɔ. Aborɔfo bi te saa hyɛn no mu. Wɔrehwɛ asono a wɔredidi no.

Beaeɛ yi yɛ edwa mu. Nkorɔfo tete hɔ a ɔretɔn beans. Maame baako te hɔ a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ. Beans esi n'anim a ɔreyiyi. Maamefoɔ anan bi ɛte nɛkyi a wɔn nso eyiyi beans. Lɔri kɛseɛ bi si wɔn nyinaa ɛkyi.

Ɛyɛ abatoɔ da. Nnipa bebree aba sɛ wɔrebɛto aba. Nkurɔfoɔ bi tete pono akyi a wɔreyɛ adwuma. Binom nso reto aba. Papa buroni bi gyina hɔ a ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Ɔbɔ baage dua bi nso si beaeɛ a wɔreto aba no.

Aha yɛ kwan ho. Nhyɛn ahodoɔ redi akɔneaba. Kwan no ntam no, yɛde nhyɛn a anya akwanhyia agugu hɔ. Ahyɛn no nyinaa asɛesɛe. Nkrɔfoɔ mmienu bi egyina nhyɛn no ho. Bepɔ kɛseɛ nso si kwan no akyi.

Nnipakuo ahodoɔ mmienu ahyia wɔ kurom. Wɔreko ntɔkwa. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo, na wɔn nyinaa nso yɛ mmarima. Ebi hyehyɛ ahwehwɛniwa. Apolisifoɔ bi wɔ akyire a wɔtete pɔnkɔ so. Wɔsan hyɛ kyɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban.

Maamefoɔ bi ɛgyina beebi, ɛbinom hyɛ kyɛ, ɛnabɛbinom abɔ duku. Maame bi a wɔabɔ duku ɛhyɛ adeɛ wɔ ne ti so. Okita baage, ɛna akwadaa ɛbɔ n’akyi. Nnua bi sisi wɔn akyi, bepɔ bi nso si wɔn akyi. Hyɛn blue bi nso si wɔn akyi.

Akwaraa bi te baabi a yɛrepaepae boɔ. Akwaraa no yɛ ɔbaa. Okura hammer na wama ne nsa so a ɔde rebɛbɔ ɛboɔ bi so. Papa bi te akwaraa no akyi, papa no hyɛ kyɛ.

Mfrankaaahodoɔ ɛsi beebi mframa ɛrebɔ mu. Saa mfrankaa yi nyinaa ɛyɛ ɔman frankaa, aman ɛbi yɛ Germani, UK, America, Spain, Tunisia ɛne Argentina.

Apolisifoɔ nam kwan so rekɔ baabi. Wɔn mu mmienu hyehyɛ ahwehwɛniwa. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛw. Binom kyɛw no yɛ kyɛw a ɛbɔ wɔn ti ho ban. Deɛ odi kan no kita tuo.

Sukuu nkwadaa bi ɛrebɔ ampe wɔ sukuu mu. Hyɛn mmienu sisi wɔn akyi. Hyɛn no baako yɛ fitaa, dua bi nso si wɔn akyi. Akyerɛkyerɛfo mmiɛnsa nso gyina wɔn akyi na sukuu dan no nso si wɔn akyi.

Beaeɛ yi yɛ beaeɛ a wɔtɔn nnuro. Papa bu rebɛtɔ aduro. Ɔhyɛ hyɛɛte fitaa, trousers tuntum ne mpaboa tuntum. Deɛ ɔretɔn aduro no gyina computer akyi. Papa bi no wɔ akyire a ɔrehwɛ nnuro no. Saa papa yi nso hyɛ hyɛɛte fitaa.

Nkwadaa nsia bi redi agorɔ, Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Wɔde nnua ayɛ ɛhyɛn. Mmeɛnsa te ɛhyɛn no mu, ɛna mmeɛnsa repia saa ɛhyɛn no. Nkwadaa no bi hyɛ mpaboa, wɔn mu bi so nhyɛ mpaboa.

Beaeɛ yi yɛ sinihwɛbea. Nkurɔfoɔ tete dan no mu a wɔrehwɛ sini. Wɔtete nkonnwa kɔkɔɔ so. Wɔ sii no a wɔrehwɛ no mu no, papa bi a ɔhyɛ atadeɛ blue asɔ maame bi a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ akokɔsradeɛ mu.

Maame bi ne papa bi gyina pono bi ho wɔ dan mu. Wɔreyɛ adwuma wɔ dan no mu. Laptop si pono no so. Maame no rekyerɛ papa no biribi wɔ krataa mu. Papa bi nso gyina wɔn akyi.

Maamefoɔ mmiɛnsa bi egyina kwan ho a wɔrebɔ nkɔmmɔ. Wɔn nyinaa bobɔ duku. Ankaa sua wɔn mu mmienu. Akwadaa hyɛ baako ɛkyi. Ɛna akwadaa bi nso gyina maame baako no ɛkyi. Saa akwadaa nonso sua ankaa.

Nnipadɔm bi ahyiam ayie ase a wɔresie bronin. Afunu adaka no si amona ne nkyɛn. Afunu adaka no, yɛde tam a n’ahosuo yɛ blue ne akokɔsradeɛ akata so. Sɔfo no guina hɔ awatene ne nsa a ɔrekasa kyerɛ dɔm no.

ℇhyɛn bi si hɔ a yɛde afidie asi akyire. Afidie no yɛ afidie a yɛde tu nsuo. Adwumayɛfoɔ bi gyina hɔ a wɔde reyɛ adwuma. Wɔn mu bi hyehyɛ kyɛ a ɛbɔ wɔn tiri ho ban.

Papafoɔ bi reko ntɔkwa wɔ dan bi mu. Binom hyehyɛ coat. Baako afa akonnwa a ɔrebɛto. Obi nso gyina camera akyi a ɔretwa deɛ ɛrekɔ so nyinaa. Obi gyina akyire a ɔno nso kura frankaa. Saa nkurɔfoɔ yi yɛ mmarahyɛbadwafoɔ.

Abibifoɔ bi wɔ wɔn dan anim. Wɔn mu mmeɛnsa gyina hɔ. Wɔn nyinaa yɛ mmaa. Mmienu yɛ mpanimfoɔ na baako yɛ akwadaa. Ɛ Nkurɔfoɔ nnum te wɔn anim wɔ fam. Baako yɛ maame a ɔkuta akwadaa wɔ ne nan so, ɛnna nnan a wɔaka no nyinaa yɛ nkwadaa.

Bea yi yɛ dan a Ghana mmerahyɛbadwafo ahyiam ɛreyɛ adwuma. Mmerahyɛbadwani baako gyina fam hɔ a ɔrekasa. Wɔn a aka no tete hɔ ɛrehwɛ no. Cameras ahofoɔ bebree bi nso sisi dan ne mu a ɛretwitwa wɔn.

Mmarima bi kuta funuadaka a wɔdesa. Wɔn nyinaa hyɛ ataade kɔkɔɔ ɛne ɛkyɛ tuntum. Baako gyina ɛnkyɛn a ɔrebɔ totorobɛnto. Ɛdan bi si wɔn ɛkyi a n'hosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Nkorɔfoɔ bi gyinagyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn.